Laco ma orukke kun tye ka kiro pii i cam ma opito i poto dok bene laco man oruko tok kun oruko lakir yat obyelo ingeye.

Di togo magugure kun togo man ti madwong madong adida kun kumgi ti mayot adida kun dok togo man tye yen ma gidongo idi pii ka mubedo dagu dagu

Dano gucung dok gitye i teng pii nam pii nam man tye pii nam madit adada kun tye ka pyete matek adada kun dano man gitye ka yubo yec kun i teng pii man bene tye kweyo ma odure.

Abim mo bedo i lum kun tye bunga madwong adada kun abim man tye kala macol kama gubedo i ye ni tye yadi matinotino ma otwi ma okatin madwong bene yadi ni weng yat tye ma komgi yot.

Ngec madit adada kun ngec man tye ka wot iwi yen idul dul m an bene tye ma otwo woko kun bene gitye ka oyo ceng man nyango me kudiko dok bene ka ma tye iye-ni tye lum mukene madwong ata.

Laco ma obedo i wiyeya kun tye ka yuto rec kun bedoki omako goli i cinge tye i pii nammadir adada kun piine leng adada.